Aho bakarabira hagizwe n'amabombo ane uruhame rukaba ruriko amakaro afise ibara risa n'umuhondo eka hakaba harimwo n'ibara ryera hafi hano hakaba hari w' umuryango ukuzwe mu cuma ufise n'igice kirimwo ibiyo wo muryango ukabusize ibara risa n'icatsi kibisi.

Inzu yubakishijwe n' amatafari ahiye ikaba isakajwe n' amabati igice co hagati impome zikaba zitagera kugisenge aho ari inkingi zonyene zigera kugisenge gikozwe muvyuma eka kuruhande gw' igihome kimwe hakaba hariho icuma gisize ibara risa n' ubururu.

Ubumesero bwobakiye neza bukaba bunasize isima mbere bufise amabomba abiri aho buno bumesero bufatanye n'uruhome bwobakishijwe n'amatafari ahiye hagati mu matafari hakaba hasize isima.

I ruhande y'ikibuga c'umupira w'amaboko gica afyemwo imirongo hakoreshejwe ibara ryera hari inzu ihubatse ikabisakajwe n'amabati afise ibara risa n'icatsi kibisi iyo nzu ikabifise amadirisha atatu akozwe mu cuma mbere akaba nafise ikiyo, kandi ruhande hakabaro niumuntu ahahagaze yambaye umupira w'imbeho ufise ibara risa n'ubururo.

Inkingi ikozwe mu cuma isize ibara risa n'ubururu hejuru hakaba hari amategura amenaguritse ,hirya hakaba hari akadobo gasa n'umuhondo kari munsi y'amabombo, imirongo ibiri isa n'ubururu ishinze n'uwundi wera uca hagati yiyo mirongo ibiri.

Umupira mu kirere ha mpande yawo hakaba hari umwana yambaye ikabutura isa nagahama biboneka ko ariko arawudunda eka ari kumwe n'abandi bambaye udupira dusa n'icatsi kibisi bose bari mu kibuga c'umupira w'amaboko kizitijwe n'ivyuma.

Mu mfuruka hari umuringoti ufise ibara ryirabura impome ni zitatu ariko rumwe ni bwo ruteye ko amakaro mbere rukaba runari ko ibombo urundi ruhome ruri ku ruhande rw'iburyo rukaba rufise idirisha.

Abantu bari mu kibuga c'umupira w'amaboko, ico kibuga kikaba gisize amabara atandukanye, murayo mabara hakaba harimwo ibara ry'icatsi kibisi, eka hakaba harimwo n'imirongo ifise ibara ryera, iki kibuga kikaba kizitijwe n'ivyuma, umwe murabo bari muriki kibuga akaba ariko aradunda umupira, hirya yaho hakaba hariho abandi bantu bari mu biti no mu vyatsi.

Ikibuga giteye isima hafi yaco hakaba hariho ibiti vyinshi muri iki kibuga hakaba harimwo abantu bariko barakina umupira w'amaboko bambaye udupira dusa n'umuhondo ,abandi bakaba bambaye udupira twera ,mbere muriho hakaba hariho abambaye udupira twirabura.

Akazu ka sugumwe hasi gateyisima kakaba kanafise ibararyera umuringoti uza n'amazi muri ako kazu ukaba usa n'icatsi kibisi hamahejuru akaba hasakajwe n'amabati umuryango wakokazu ukaba ukozwe mu mbaho mbere ukabaunuguruye.

Umusegetera wo kwikingira imibu itera irwara ya marariya ,ufise ibara ryera ukaba wanikiye Ku mugozi uziritse Ku nkingi zibiri zikozwe mu cuma izi nkingi zikaba zifashe idari risakayeko amabati hafi yaho hakaba hari ibigega vy'amazi.

Abantu baboneka igice c'inyuma bakaba bambaye impuzu z'ugukina zifise ibararisa n'icatsi kibisi agapira kiza impuzu gakaba kanditseko ibiharuro ku gice co ku mugongo mbere bano bantu bakaba banambaye ibirato n'amashesheti bose aho babiri muri bo baboe heye amaboko ku mugongo.

Musi y' igiti c' ivoka hari intebe yegamiye umutumba w'ico giti iyo ntebe muvyo ikozwemwo hakaba harimwo imbaho imbere yayo hakaba hari ivyatsi bifise ibara risa n' icatsi kibisi inyuma y' iyi ntebe hakaba hariho umwavu.

Impome zitatu zisize ibara risa n'umuhondo mu nfuruka hakaba hariho umuringoti uhari ukaba ushinze umuringoti ukaba ufise ibara ryirabura aho kuruhande hari ibombo ryubakiye neza.

Akazu kasugumwe bifashisha basutamye mbere gasa nagashaje gafise impome zisize ibara risa n'umuhondo kakanagira umuryango ukozwe mu cuma usize ibara risa n'ubururu igicu co hasi cuwo muruango kikaba caraguye ingese.

Akazu ka sugumwe k'ikizungu gafise amakaro kugice co hasi kakaba gasize irangi ry'umuhondo kugice co hejuru aho kano kazu kasugumwe gafise n'idirisha rikozwe mucuma eka rikaba rinafise ikiyo umuryango wakakazu ukaba wuguruye.

Abantu babiri b'igitsina gabo, umwe aricaye, uwundi arahagaze, muvyo bambaye ku gice co hejuru, bakaba yambaye impuzu zifise ibara ryera, bakaba bari munsi y'igorofa igeretse rimwe, ikaba yubakishijwe n'amatafari ahiye, bakaba bari hafi y'ikibuga c'umupira w'amaboko, n'uwundi muntu yambaye ikanzu isa n'ubururu eka akaba anafise agasaho k'urutugu.

Bambaye umwambaro wo gukinana ufise ibara risa n'icatsi kibisi, aho baboneka ku gice c'inyuma, mbere banatonze ku murongo, bakaba banambaye ibirato vyo gukinana, aho babiri muribo amaboko aboheye mu mugongo.

Ubwiherero bw'umwanda muto kandi busa nabi bukaba bufise impome zubakishijwe n'amatafari ahiye, kumpome hakaba hariho umuringoti ufise ibara risa n'icatsi kibisi biboneka ko uwo muringoti utwara amazi yo gutembesha uwo mwanda.

Inkingi y'icuma ishinze ikaba isize ibara risa n'ubururu, ikaba ifashe amategura amenaguritse, hakurya hakaba hari ibombo munsi y'ibombo hakaba hariyo akadobo gafise ibara risa n'umuhondo, hakaba hari n'inzu yubakishijwe amatafari ahiye ifise imirongo ibiri ishinze, iyo mirongo ikaba isize ibara risa ry'ubururu, hakaba hari n'utundi dukitse dusize ibara ryera.

Umuryango ukozwe mu cuma ukabona sizibara ryera uwu muryango urugaye aho ugizwe n'ibice bine birimwo ibiyo bitatu muri vyo bimenetse kimwe ni co gisigaye hejuru w' umuryango hakaba hari urupapuro rwanditse mu rurimi rw'igifaransa bisigura mu kirundi ngo akaza uka sugumwe k'abakobwa.

Akazu kasugumwe kubakishijwe n'impome zisize isima, kakaba karimwo umuringoti uzana amazi ufise ibara risa n'icatsi kibisi, hamwe narwa rupapuro rwo kwihehesha, hafi hakaba hariho uburuso bakoresha mugukora isuku.

Umuntu yambaye umupira w'imbeho uzinze mu kuboko kw'ibubamfu akaba afise n'ibimomoto k'umutwe akaba ari kumwe n'umuntu yambaye itaburiya yera mbere afise n'ubwanwa akaba anambaye impeta.

Igikoresho bakoresha mu kuzimya umuriro kikaba gisize ibara risa n'agahama kino gikoresho kikaba kimanitse ku ntingi y'inzu isize ibara ryirabura aho iyi nzu yubakishijwe n'amatafari ahiye mbere ikabifise imiryango ikozwe mu vyuma.

Intsinga zisa n' ubururu, iz'agahama eka n' izicatsi kibisi, amabuye bakoresha mu kuvuza insamirizi ari mu gipukuru, iruhande hakaba hariyo n' ibindi bipukuru, iburyo n'ibubanfu hakaba hari utubati.

akabati kagizwe n'impome zisize ibara ryera kandi kakaba gafise imiryango itari mike aho buri muryango urimwo urufunguruzo imbere yako hakaba hariho umuntu aboneka igice c'inyuma akaba yambaye impunzu zifise ibara ryirabura

Bambaye udufukamunwa eka bakaba bambaye n'ibirato vyintoki muribo hakaba hariho uwambaye itaburiya yera imbere yabo hakaba hari ikimeze nkimeza gifise ibara ryera giteretseko amacupa afise imifundikizo isa n'umuhondo.

Indani mu kirasi c'ubushakashatsi, ico kirasi kikaba cubatswe mu buryo bwakijambere kuko cubatswe n'amatafari ahiye mbere n'isima y'ico kirasi hakaba harimwo ububati bufise imiryango ikozwe mu mbaho hakaba harimwo n'amabombo ayo mabombo akaba yubakiwe mu buryo bwakijambere, hafi y'ibombo rimwe hakaba hariyo ikarahuri.

Impome zubakishijwe n'amatafari ahiye n'igisenge gifise ibara ryera hakaba hariho n'utubati dufise impome tukagira n'imiryango ikozwe mu mbaho isize ibara ryera, eka mu nguni canke mu mfuruka naho hakaba hasize ibara ryera.

Abantu bambaye udufukamunwa dufise ibara risa n'ubururu umwe mur'aba bantu akaba yambaye itaburiya rifise ibara ryera mbere bakaba banambaye ibirato vy'intoki bifise ibara ryera.

Ikidimu gifise ibara risa n'umuhondo Kiri musi y'akabati kagizwe n'impome kakaba kanagizwe n'imiryango ikozwe mu mbaho aho kano kabati gaciyemwo ibice bitandukanye kimwe mu bice bigize Ako kabati kikaba cuguruye aka kabati kakaba kari Ku ruhandi rw'iburyo aho i bubanfu hariho akandi kabati kagomba kumera nkako.

Ishusho igabuyemwo ibice bibiri, igice co hejuru kikaba kirimwo ishusho y'abigeme babiri bambaye impuzu zisa n'ubururu, biboneka ko bari mu kazi, mbere ibitwenge bikaba biri ku minwa yabo, ku gice co hepfo hakaba hasize ibara risa n'umuhondo, canditsemwo ibintu bitandukanye, iyi shusho ikaba iri hampande y'idirisha.

Ububati bubiri, kamwe ibubamfu akandi iburyo, buri kabati kakaba kagabuyemwo ibice bitandukanye, buri gice kikaba gifise imiryango ibiribiri kandi hakaba hariho agace kamwe gafise umuryango wuguruye buri kabati.

Ububati bubiri, kamwe ibubamfu akandi iburyo, buno bubati rero bukaba bufise ubudasa, ariko ico buhuriyeko nuko bufise imiryango ikozwe mu giti, hama ubudasa n'uko akabati kari iburyo kuguruye umuryango umwe, mu gihe akari ibubamfu kuguruye imiryango ibiri, ariko rero n'akabati kari iburyo kakaba gafise ico kisangije.

Ububati bukozwe mumbaho ,eka n'ubundi bukozwe muvyuma ,bupanzemwo ibitabo ,imbere yabwo hakaba hariho akadomo gafise ibara risa n'umuhondo, namashashe afise ibara ry'ubururu eka nayatukura.

Ibitabo bifise ibifuniko biriko amabara atandukanye nivyo bipanze mu kabati gakozwe mu mbaho, hejuru yako kabati hakaba hariho ibipukuru bifise ibara ryera bihari, eka kano kabati kakaba kegamiye uruhome rwubakishijwe n'amatafari ahiye.

Ububati butatu bukozwe mucuma Kandi ntanakamwe gafis’umuryango, buno bubati bukaba busize amabara atandukanye, kamwe kakaba gasize ibara ryera, utwo tundi tukaba dusize ibara rigomba kwirabura, buno bubati bukaba bupanzek’ibitabo.

Ibitabo bifise ibifuniko biriko amabara atandukanye impapuro ivyo n'ibipanze mu kabati eka hakaba hari ho akabati kamwe karimwo umupira w'amaguru hejuru y'ububati hakaba hariko ibipukuru hejuru y'ibipukuru hakaba hariho imatera ubwo bubati bukaba bukozwe mu vyuma hakaba hariho na, kandi gakozwe mu mbaho.

Ububati bukozwe mu mbaho bukaba busize ibara risa n'umuhondo, buno bubati bukaba bupanzwemwo ibitabo, hejuru yabwo hakaba hariyo ibindi bitabo mbere n'ibipukuru, buno bubati bukaba bwegamiye uruhome rwubakishijwe n'amatafari ahiye, uru ruhome rukaba ruriho igitambara gifise amashusho acafyeho amaguru.

Umutwe w'amajambo uvuga ngo ibihimba vy'umubiri ukaba uri mugace kasize ibara risa n'ubururu ibi vyose bikaba biri kurupapuro rumanitse kuruhome rwubakishijwe namatafari ahiye aho bimwe muribi bihimba vy'umubiri hariko ururimi, ijisho amenyo eka n'ibindi vyinshi.

Amakarita menshi acafyeko ibintu bitandukanye hifashishijwe amabara atandukanye nk'ubururu, iritukura mbere n'iry'umuhondo, amanitse k'umusumari, uteye ku ruhome rwubakishijwe n'amatafari. Bimwe mubicafye kuri ayo makarita, akaba ari ibihimba bigize itembera ry'amaraso.

Amabati asize ibara ry'ubururu, niyo yakoreshejwe mukwubaka inzu yubakishijwe yahiye, iruhande y'iyo nzu hakaba hariho akandi kazu kubakishijwe n'imbaho, eka nako nyene kakaba gasakajwe amabati ariko adasizwe, iruhande yako hakaba gariho n'igiti c'umuvumu kitarakura.

Ibiti biteye mutwatsi bikaba biri imbere y'inzu ifise imiryango ikozwe mu cuma itari mike aho amadirisha y'iyi inzu akingijwe n'ivyuma eka buri muryango ukaba ufise ingazi isize ibara ritukura.

Imiryango ibiri, ikozwe m'ucuma ikaba yugarigwa hamwe , isize n'ibara ryera ah'umuryango w'uburyo umenetse ibiyo bibiri ,hejuru yiyo miryango hakaba hariho igiharuro gatatu n'urudome e ruriko akatuzo ,eka n'urundi c ,bino vyose bikaba vyanditse hifashishijwe ibara risa n'ubururu.

Intebe zibiri z'ibara ryera imwe ikabihagaze iyindi kabiryamye aho n'imwibara za y'i gorofa igeretse kabiri ikaba yubakishijwe n'amatafari ahiye mbere isakajwe n'amabati ifise imiryango isa n'ubururu ku musaya wiy igorofa hakaba hariho ibigega vy'amazi.

Abana babiri basa na bangana umwe akaba yambay' umupira w'imbeho usa na gahama, mbere n' ibirato bisa n'umuhondo, uwundi akab' ahets' agasaho kukubikamw' amakaye, amaboko yiwe akab' azinze.

Imeza zine zitatu muri zo zikaba zikozwe mw'ishusho y'umuzingi z'ibiri muri zo zitatu zikaba zisize ibara risa n'umuhondo iyindi ikabisize ibara risa n'icatsi buri meza muri zo zitatu ikaba ikikujwe n'intebe z'inyegamo.

Icuma gisize ibara risa n'ubururu, kikaba gishinze, hirya hakaba hariho uruzitiro rugizwe n'ivyuma bisize ibara risa n'umuhondo, eka hakaba hariho n'ibiti bifise amababi atari make, hirya hakaba hariho n'ishure rifise amasomero yubakishijwe n'amatafari ahiye.

Uruhome n'igitutu cagwo rukaba rwubakishijwe n'amatafari ahiye mbere rukaba rufise n'amadirisha abiri ayo madirisha ku mpande hakaba hasize akabara kera ayo madirisha mbere akaba n'afise ibiyo hafi yururuhome hakaba hariho icuma kihashinze gisize ibara risa n'ubururu.

Munsi y'ikirere kirimwo ibicu bitari bike binaboneka ko imvura igomba kurwa, hari ikizu kire kire kimeze nk'igishaje, cubakishijwe n'amatafari ahiye, kikaba gisize ibara ry'era, ico kizu kikaba kinasakajwe amabati ashaje.

Amajana icenda na kabiri amajano icenda na gatatu amajano icenda na kane amajano icenda na gatanu amajana icenda na gatandatu amajano icenda n'indwi amajana icenda n'umunani amajana icenda n'icenda amajana icenda na cumi kugeza ku majano icenda na mirongo irindwi ibi n'ibiharuro vyandikishijwe ingwa yera bikaba vyanditswe ku kibaho gisize ibara ryirabura.

Amababi ari ku mashami y'igiti ari ku mutumba ukaba utaboneka akaba ari hafi y'uruzitiro rwubakishijwe n'amatafari ahiye, avanze n'amatafari akozwe mwisima, hakaba hariho n'urutsinga rumanitse kuri uru ruzitiro.

Umuntu yicaye ku ngazi ashize amaboko ku mavi iyo ngazi kabiri hanze mw'ibaraza isakajwe n'amategura inkingi zayo bikaba ari ivyuma bisize ibararo isa n'ubururu, eka kandi inyuma yiwe hakaba hari nzu yubakishijwe n'amatafari.

Abana babiri biboneka ko ari abanyeshuri, kuko bambaye umwambaro w'ishuri ugizwe n'ishati isa n'ubururu inyuma yabo hakaba hariho akana gatoyi gahetse agasaho ko kubikamwamakaye kakaba kanambaye umupira w'imbeho ufise ibara risa n'agahama.

Uruhome rusize amabara abiri irisa nu mugina eka ni ryera ruriko ikibaho gisize amabara yirabura ico kibaho kikaba gikozwe mu mbaho musi yacu akaba ariho intebe yo mw'isomero na ro nyene ikozwe mu mbaho.

Urupapuro rusa n'umuhondo rumanitse ku ruhame gubakishijwe n'amatafari ahiye neza naneza musi y'umurongo usize ibara ryera urwo rupapuro rukaba rucafyeko urukiramende rusize ibara ryera n'urundi rukiramende rusize ibara risa n'agahama eka n'iryirabura.

Inkingi isize isima, kandi isize amabara atatu iryera irisa n'ubururu n'iryirabura ku gice co hasi iyo nkingi ha mpande yayo hakaba hariho umuserege ha mpande w'umuserege hakaba hariho twatse idukeya.

Inzu isakajwe n'amategura n'iyindi isakajwe n'amabati hagati yazo hakaba hariho uruzitiro eka n'ibiti birebire hirya y'izi nzu uko ari zibiri hakaba hariho iyindi y'igorofa igeretse kabiri.

Uruzitiro rw'ibiti ruri hampande y'inzu yubakishijwe n'amatafari ahiye, ikaba isakajwe n'amabati. Ifise imiryango ibiri ikozwe mu mbaho isize ibara risa n'icatsi kibisi n'amadirisha y'iyi nzu akaba asize icatsi kibisi.

Isomero ryubakishijwe n' amatafari ahiye kandi ridasize isima rikaba ririmwo intebe zo mwisomero zikozwe mumbaho umurongo umwe wizo ntebe akaba atawuzicayeko abanyeshure bakaba bicaye hirya hampande y' uruhome.

Abana b'abanyeshuri bambaye umwambaro w'ishuri urimwo ishati ifise ibara risa n'ubururu, eka hakaba hariho n'abandi bambaye imipira yo kwikingira imbeho, abandi bakaba banahetse udusaho two kubikamwo amakaye.

Hasi hasizisima igisenge gikozwe mu vyuma hasakajwe n'amategura uruhome rukaba rwubakishijwe n'amatafari ahiye rukaba rufise imyenga itandatu umwe muri yo ukaba ucamwo urutsinga eka hakabahro n'imiryango yera ikabikozwe mu cuma.

Igipande c'igunira gifise ibara ryera kikagira n'umurongo utukura ku ruhande rwo hejuru no hepfo , kikaba kimanitswe ku ruhome hakoreshejwe imisumari ibiri aho gicafyeko ipiki, urukero, igipawa, inkorofani, umupanga, isuka eka n'ibindi hakoreshejwe ibara ryirabura.

Ikengeri imanitse hafi na hafi y'igisenge ikaba ifashe kutwuma tubiri duteye mu ruhome rusize ibara ryera urwo ruhome rukaba ruri hagati y'amadirisha abiri asize ibara risa n'umugina mbere ayo madirisha akaba afise nibiyo iyo kengeri ikaba iriko n'umunyororo.

Umupira w'amaguru bita ikibangano ukaba ukozwe mu bumwanya, ukabangishwa n'imigozi; aho akamwanya kari hejuru gafise ibara ry'umucungwe umugozi na we babangishije ukaba ufise ibara risa n'umugina; uyu mupira ukaba uri hasi kw'isima.

Imishwarara y'izuba imurika cane ku ntebe zo mw'isomero, izo ntebe zikaba ziri ahantu hameze nko mw'isomero, iruhande yazo hakaba hariho intebe z'inyegamwo ziri hafi y'imeza, kandi iyo meza ikaba ifise ibara risa n'ubururu, aho izo ntebe z'inyegamwo zifise amabara atandukanye nk'iry'ubururu, iry'umuhondo, iry'icatsi kibisi eka n'ayandi.

Isomero ryubakishijwe n'amatafari ahiye rikagira imfuruka risize ibara ryera, iryo somero rikaba rifise ikibaho gisize ibara ryirabura aho kuri ico kibaho handitse iryungane riri mu rurimi rw'igifaransa rikaba risigura mu rurimi rw'ikirundi ngo tuvuge igifaransa, kuri ico kibaho hakaba handitse kandi amatariki, ayo matariki akaba yanditse hifashishijwe ingwa y'ibara risa n'icatsi kibisi.

Impapuro zibiri zifise ibara ryera zimanitse ku ruhome rumwe murizo mpapuro rukaba rutaboneka neza kuko ruboneka igice, urundi rukaba rwanditseko ibintu bitandukanye mbere runacafyeko ibintu bitandukanye, ivyanditswe bikaba vyandikishijwe ibara ritukura hama ibicafye bikaba bicapishijwe ibara ryirabura.

Imirongo ine kandi itangana yintebe zikozwe mu mbaho ziri mwisomero ryubakishijwe n'amatafari ahiye mbere n'isima mumfuruka yiryo somero hakaba hariho akabati gakozwe mu mbaho kandi kakaba kugaye kugarishijwe n'igufuri.

Abanyeshure bariko barakiriza urutoke bahagaze imbere yabo hakaba hari umwigisha w’umupfasoni yambaye impuzu zera ari ku kibaho gifise ibara ryirabura, uwo mwigisha akaba ahetse ikibondo.

Inzu yubakishijwe n'amatafari ahiye, isize n'isima hasi. Ikaba inasakajwe n'amabati mbere inafise n'umureko, umuryango w'iyo nzu ukaba wugaye. Iyo nzu ikaba ifise n'amadirisha abiri. Buri dirisha rikaba riciyemwo ibice bitandatu, kandi ayo ma dirisha arafise ibiyo. Ibice bibiri, buri dirisha bikaba vyuguruye.

Amazuru y'imodoka canke y'itara n'ivyo biboneka munsi y'ibiti bifise agatutu keza cane, kimwe murivyo biti kikaba harico kimanitseko kimeze nk'umuzingi, hirya yibi biti hakaba hariho amasomero ahubatse mbere akaba anasakajwe n'amategura.

Ikibuga kitari gito kandi kidateyemwo ivyatsi ariko giteyemwo ibiti mbere imizi imwimwe y'ivyo biti ikaba iri hejuru iboneka, mur'ico kibuga hakaba hariho umuntu yambaye impuzu zifise ibara ry'ubururu, hirya y'ico kibuga hakaba hariho ibirasi ataribike.

Igicapo gicafyeko abanyeshuri bicaye ku murongo mw'isomero baboneka igice c'inyuma aho imbere yabo hari imeza n'ikibaho gisize ibara ryirabura canditseko icongereza hakaba hariho n'umwigisha mu kuboko kwiwe kw'iburyo afise inkoni.

Igitabo n'amakaye bizinze hejuru yavyo hakaba hariho igitabo kizinguruye, imbere gato hakaba hari ni kaye izinguruye, hafi yavyo hakaba hariho amakaramu, ibi vyose bikaba biteretse ku meza ifatanye n'intebe yicayeko umwana, uyu mwana akaba yicaye azinze ibipfunsi.

Ikibambazi cubakishijwe n'amatafari ahiye mbere n'isima. Kikaba kimanitseko impapuro zibiri zanditseko amajambo hifashishijwe ibara ryirabura. Rumwe muri izi mpapuro rikaba rwanditseko amavuga kuba no kugira bihadikirijwe muri kahise k'indengagihe.

Akazu ka sugumye ku bakishijwe n'amatafari ahiye ku ruhande rwohasi hakaba hasize ibara ryera mbere kakaba kanasakajwe n'amabati kano kazu kakaba gafise imiryango isize ibara risa n'umhondo kakaba kanazitijwe uruzitiro rusize ibara ryera.

Isanduku yugajwe n'amagufuri afise ibara ry'irabura, ikaba ikozwe mu cuma mbere inasize ibara risa n'uburu, k'uruhande rw'iburyo rwayo hakaba hariho intebe yo mw'isomero ikozwe mu mbaho, kuruhande rw'ibubamfu hakaba hariho idirisha, inyuma yayo hakaba hari uruhome rusize ibara risa n'umugina.

Akazu ka sugumwe kubatswe kijambere kuko kubakishijwe n'amatafari ahiye mbere n'isima, kakaba gasakajwe n'amabati, ako kazu ka sugumwe kakaba gafise n'imiryango ikozwe mu mbaho, kakaba kazitijwe n'inzitiro zisize ibara ryera, hirya yaka kazu ka sugumwe hakaba hariho n'ibiti.

Ishure rigizwe n'amasomero yubakishijwe n'amatafari ahiye ayo masomero akaba anasakajwe n'amabati ashaje mu kibuga imbere yayo masomero hakaba hari uruja n'uruza rw'abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure ufise amabara amwe amwe nk'amabara y'ubururu.

Isomero rigizwe n'imirongo itatu y'intebe zicawemwo n'abanyeshure bakaba bambaye umwambaro w'ishure bita Kaki, ariko batatu muribo bakaba bambaye bisanzwe, murabo bambaye umwambaro usanzwe hakaba hac'uwambaye ishati isa n'ubururu, mu madirisha imishwarara y'izuba, ikaba ari myinshi imurika cane.

Bamwe bameze nk'abariko bariruka abandi nk'abariko baratanguka aba n'abanyeshuri bambaye amashati afise bara risa n'ubururu bari mu kibuga kiri imbere y'amasomero yubakishijwe n'amatafari ahiye akaba n'asakajwe n'amabati ameze nk'aya shasha.

Isomero ririmwo intebe zikozwe mu mbaho. Imwe muri izo ntebe ikaba iriko igitambara c'era, hama rino somero rikaba rifise ikibaho gisize ibara ry'irabura, aho umuryango w'iri somero ukozwe mu cuma usize n'ibara risa n'ubururu.

Urupapuro rusa n'umuhondo rumanitse kuruhome rwubakishijwe namatafari ahiye, runo rupapuro rukaba ruciyemwo bitandatu buri gice kikaba gifise ikintu gicavyemwo aho harimwo ishure, iyarara, indobo, umukubuzo, akayabu, eka n'icupa kandi bikaba vyakozwe hifashishijwe amabara atadukanye nk'iritukura, iry'irabura.

Umuryango wugaye ariko atagufuri irimwo kuberako igufuri iri kuruhande, uwo muryango ukaba usize ibara risa nagahama mbere hejuru yaho hakaba hariho nikiyo gikingiwe nutwuma tubiri dutambitse dukitse, utwo twuma tukaba natwo nyene dusize ibara risa n'agahama uwo muryango ukaba uteye kuruhome rwubatswe mu matafari ahiye.

Ishure ryubatse risumbasumbanye aho igice co hagati ari kirekire gusumba ibindi bice , iryo shure rikaba risakajwe n'amabati . Mu nkingi zigize iryo shure hakaba harimwo n'inkingi z'ivyuma imbere y'iryo shure hakaba hariho igiti co kumanikako ibendera ku ruhande gato hakaba hariho n'igiti c'ishurwe.

Imodoka yugamye izuba ahubakiye hakoreshejwe imbaho hasakajwe n'amabati, hafi yaho hakaba hariho abantu, bamwe muri bo bakaba bariko bararamukanya, uwundi akaba yambaye agapira gafise ibara risa n'umuhondo eka akaba anafise agapfukamunwa mu ntoki, hirya hakaba hariho ibirasi bisakarishijwe n'amabati, eka imbere y'imodoka hakaba hariho n'ibiti.

Ibarabara ritarimwo ikaburimbo ariko rifise umufurege wubakishije n'amabuye. Iri barabara rikaba ririmwo umusenyi mukeyi n'amabuye ku ruhande . Hirya y'iri barabara hakaba hariho irindi barabara riduga ririmwo abana bambaye umwambaro w'ishuri biboneka ko bariko bariruka, abandi batambuka.

Urupapuro rwera rwanditseko kandi rucafyeko ibintu bitandukanye ivyo bikaba vyakozwe hifashishijwe amarangi atandukanye aho harimwo iritukura, irisa n' icatsi kibisi, irisa n' umuhondo eka n' irisa n' ubururu.

Imodoka ihagaze mu kibuga hafi y' inzu isize ibara ryera n' iritukura ku gice co hasi iyo nzu ikaba ifatanye n' irembo ryubakiye neza risize ibara ryera niry'ubururu ku gice co hasi aho iryo rembo rihagazemwo abantu b'igitsina gore babiri.

Abantu babiri bibonekako bariko baratambuka ariko umwe akaba ari mukabaraza yambaye ikabutura agapira eka n'inkofero bifise ibara ryera hama uwo wundi akaba ari hirya gato munsi yigiti.

Isomero ririmwo intebe zikozwe mu mbaho akaba ata munyeshure arimwo rino somero rikaba rinarimwo ikibaho gisize ibara ryirabura igisenge ciri somero rikaba ryera mbere rikaba rinafise idirisha rimwe.

Imodoka zibiri zisize ibara ryera, imwe mur'izo ikaba yegereye igorofa ifise utubaraza tuzitijwe n'ivyuma bisize ibara ry'ubururu, iyo gorofa ikaba isakajwe n'amabati, hejuru y'amabati hakaba hari ca gikoresho gihingura umuyagankuba cifashishije imishwarara y'izuba.

Ibicapo vy'intoki bitandukanye, bisigura n'ibintu bitandukanye, nk'indome zitandukanye, ibiharuro bitandukanye, ivyo bicapo bikaba biri ku gitambara gifise ibara ryera, iki gitambara kikaba kimanitse ku ruhome rwubakishijwe n'amatafari ahiye.

Abantu babiri b'igitsina gore bahagaze nk'abasohoka mw'irembo ry'ishure. Iryo rembo rikaba risize amabara yera n'ay'ubururu, mbere hakaba hariho n'ibirasi bisize ibara ryera n'iritukura hafi aho hakaba hariho umuduga.

Isomero risize amabara atandukanye eka ririmwo nibikoresho bitandukanye intebe zinyegamo amameza ashasheko ibitambara bifise amabara atandukanye nkubururu agahama numuhondo amaguru yizo meza akaba akozwe mu vyuma .

Ikibuga kirimwo utwatsi dukeyi, kikaba kiri imbere y'ishuri rigizwe n'amasomero atatu. Abiri muri ayo amasomero akaba yugaye, afise imiryango isize ibara risa n'ubururu. Iyo miryango ikaba inakozwe mu cuma.

Ikibaho gisize ibara ryirabura kikaba kinakozwe mu mbaho zigiti kino kibaho kikaba giteye kuruhome rusize ibara numuhondo aho bimwe muvyanditse kuri iki kibaho harimwo indome zitandukanye nka "nt cangwa "bge ".

Ikibuga giteyemwo ivyatsi bimwe bakoresha mugushariza, kikaba kinarimwo ibikinisho vy'abana bisize amabara atandukanye, amwe murayo mabara hakaba harimwo ubururu, agahama eka n'umuhondo n'icatsi kibisi, kino kibuga kikaba kizitijwe n'uruzitiro rusize amabara atandukanye, hirya y'uruzitiro hakaba hariho umunara.

Abantu batanu bane bakaba bicaye baboneka igice c'inyumuhereye ku bitugu uwundi akaba bahagaze imbere yambaye amaruri mbere n'ishati y'igitenge umwe muri ababicaye akaba yambaye agapira gafise ibararisa n'icatsi kibisi uwundi yambaye agapira gasa nagahama.

Intebe zo mw'isomero, zitondetse kumurongo hanze hafi y'ibiti. Hafi aho, hakaba hariho n'imodoka zihahagaze, imwe muri izo modoka, ikaba isize ibara ryirabura. Hafi y'izo ntebe, hakaba hariho abantu bahahagaze.

Imirongo itatu yintebe zo mwisomero zikozwe mu mbaho umurongo wo hagati ukaba ugizwe nintebe indwi zino ntebe zikaba ziri mwisomero iteyemwo isima hasi iri somero rikaba ryubakishijwe namatafari ahiye mbere rikaba rinafise idirisha rifise ibiyo.

Ingazi zizitijwe n'ivyuma impande zose bisize ibara ritukura, izi ngazi zikaba ziduga kw'igorofa yambere, iyo gorofa ikaba yubakishijwe n'amatafari ahiye mbere ikaba inafise inkingi zisize ibara ryera, iyi gorofa ikaba inasakajwe n'amabati.

Amasomero yubatswe asumbana akaba yubakishijwe amatafari ahiye, imbere yayo hakaba hariho ikibuga gifise uduce tumwe tumwe, kandi duto turimwo utwatsi duto duto, ayo masomero akaba asakajwe n'amabati, inyuma yayo hakaba hari igorofa ihubatse.

Ijuru rifise ibara risa n'ubururu rikaba ririmwo ibicu bidakuvye, musi y'iryo juru hakaba hariho ikibuga kirimwo utwatsi dukeyi, hampande yaho hakaba hariho ibirasi, kimwe mur'ivyo kikaba gifise umuryango usize ibara risa n'ubururu.

Abana bakiri bato ba banyeshure kuko bambaye umwambaro w'ishuri, abo bana bakaba bahagaze imbere yamarembo kandi akaba yugaye, ayo marembo akaba akozwe mucuma mbere akaba anasize ibara ritukura, bamwe murabo banyeshure bakaba bambaye imipira yimbeho eka bakaba banahetse udusaho two kubikamwo amakaye.

Amaboko abiri ukw'iburyo gufashe ikaramu naho kuri ko kurandika mwikaye iraho izinguruye ukundi kukaba gufashe irungika amajwi bifise amabara yirabura na sa n'icatsi kibisi kukaba mbere kuri hejuru yibibakaye nyene izenguruye iyukaye ikabairi hejuru yiyindikaye ifise igipfuniko cirabura.

Ishure rigizwe n' ibirasi vyubakishijwe n' amatafari ahiye, bikaba bisakajwe n' amabati asize ibara risa n' ubururu , inkingi zifashe amabati akingira akabaraza zikaba nazo nyene zisize ibara risa n' ubururu.

Ikirasi gifise impome zisize amabara atandukanye, iribenjutse n'iryirabura ku gice co hasi, izi mpome zikaba zicafyeko ibintu bitandukanye hifashishijwe amabara atandukanye, nk'irisa n'umucungwe, irisa n'icatsi kibisi, iritukura, iryera, eka n'ayandi, kino kirasi kikaba kirimwo abana batari bake bakiri bato.

Imirongo itatu, y'intebe zikozwe mumbaho, izo ntebe zikaba ziri hampande y'uruhome rusize amabara abiri, iryera irisa n'icatsi kibisi mbere zikaba ziri ahantu hasize isima.

Akabati gakozwe mu mbaho kakaba gaciyemwo ibice bitatu buri gice kikaba gitandukanywa n'ikindi n'urubaho rutambitse rukika, kano kabati kakaba gapanzemwo amakaye eka hakaba harimwo n'ibipapuro biri mu kajagari harimwo na rwa rupapuro bakoresha mu kwihehesha.

Umuryango ukozwe mucuma unasize ibara ry'agahama ukaba wugaye, uwo muryango ariko nta gufuri irimwo kuko igufuri iri kuruhande ukaba wanditseko ibintu bitandukanye nk'urudome c hamwe n'igiharuro gatatu, uyu muryango ukaba umanitseko n'igipapuro.

Igitutu mu kibuga kirimwo imodoka iboneka igice c'inyuma, hafi yaho hakaba hariho abantu b'igitsina gore, bahagaze mw'irembo ry'ubakiye neza risize n'amabara abiri iryera n'iryubururu kugice co hasi, iryo rembo rikaba rifise imyenge itari mike.

Ikibanza kitari gito kirimwo ivyatsi eka n'umwavu murico hakaba habonekamwo amashami y'igiti hirya yiki kibanza hakaba hariho inzu isize ibara ryera ikaba ifise imiryango ibiri, iyo miryango ikaba isize ibara risa n'ubururu mbere ikaba inugaye.

Umuryango usize ibara ritukura ukaba ukozwe mu cuma, hejuru y'uwu muryango hakaba hariyo ikiyo, mbere ukaba wugaye ariko ata gufuri irimwo, uyu muryango ukaba uteye ku ruhome rwubakishijwe n'amatafari ahiye, kuri uyu muryango hakaba handitseko igiharuro kabiri n'urudome A.

Umuntu w'igitsinagabo yambaye ishati y'igitenge akaba yambaye, kandi n'amarori akaba adugije n'ukuboko kw'i bubamfu gatoyi uyu mugabo akaba ahagaze ibubamfu bw'ikibaho gisize ibara ryirabura hejuru y'uwu mugabo kuri ico kibaho nyene hakaba hariho urutsinga ruhazinga azingiye.

Uruhome rwubakishijwe n'amatafari ahiye, uru ruhome rukaba rumanitseko ibitambara bibiri bifise ibara ryera, kimwe muribi bitambara hakaba hariko intoki zerekana indome z'ibiragi, ikindi gitambara kikaba kiriko intoki zerekana ibiharuro vy'indagi.

Imashini nyabwonko ifise ibara ryera n' iryicatsi kibisi ikaba yakije ifise n' urutsinga icometseko rusa n' icatsi kibisi iyo mashine ikaba iteretse ku rubaho hafi yayo hakaba hariho ukuboko kw' iburyo imbere yayo hakaba haboneka intoki.

Umupira wikibangano canke w'ishashi uteretse hasi ahantu hasize isima uyu mupira ukaba ubangishijwe n'ishashi ifise ibara risa n'umucungwe eka ukaba unabangishijwe n'imigozi icafuye ifise ibara risa n'umugina.

Ibubamfu canke iburyo bw'intebe zo mw'isomero, zikozwe mu mbaho zinafise inyegamo, hari abantu bahahagaze. Hepfo yazo hakaba hariho ishamba, musi y'ibiti hakaba hariho umuntu yicaye, hafi yazo hakaba hariho imodoka zihahagaze.

Igisenge c'ibiti kizirikiye ko imigozi ibiri iyo migozi ikabimanitseko impuzu umugozi umwe umanitseko impuzu imwe ifise ibara ritukura uwundi mugozi ukaba umanitseko impuzu zibiri munsi y'iyo migozi hakaba hariho imeza ziriko ibitabo n'amakaye hama hirya gato hakaba hariho akabati gapanzemwo ibitabo eka n'amakaye.

Isomero ririmwo intebe zikozwe mu mbaho, zikagira na maguru akozwe mu cuma. Inyuma y’izi ntebe, hakaba hari ikibaho gisize ibara risa n’icatsi kibisi. Iki kibaho kikaba gicafyeko ibintu bitandukanye, hifashishijwe igwa ifise ibara ryera. Iri somero rikaba risize ibara ryera.

Igunira ryera ifise uturongo tubiri kamwe hasi akandi hejuru, tuno turongo tukaba dufise ibara risa n'agahama eka iri gunira rikaba ricafyeko ibintu bitandukanye, murivyo bicafyeko hakaba harimwo isuka, umupanga, igipawa, inkorofani n'ipiki.

Amabati, amatafari, amabuye, ivyuma ndetse n'ibiyo biri mu bintu nkenerwa cane mwisi yubwubatsi kuko utazobona inzu nimwe idafise kimwe murivyo bintu kandi icatsi canke igiti kiri mu bintu bidakunze kubura ahantu hari inyubako.

Inzu yubakishijwe n' amatafari ahiye, ikagira inkingi zisize ibara ribenjutse, ikaba inasakajwe amabati ifise n' umureko ,iyi nzu ifise imiryango n' amadirisha bikozwe mu cuma vyose bikaba bisize ibara risa n' icatsi kibisi.

Igitabo kizinze giteretse ku ruhande rw'ibubamfu eka namakaye azinze apanze ku ruhande rw'iburyo hejuru y'ibi vyose hakaba hariho igitabo kizinguruye imbere gato y'ico gitabo hakaba hariho ikaye izinguruye ku ruhande hakaba hariho n'amakaramu abiri afise amabara atandukanyi aho harimwo ibara ry'umucungwe iryirabura eka nayera.

Ikirere gisa neza, ibicu bikaba bike n'imbuga idateyemwo ivyatsi ikaba ikikujwe n'ibiti vyamashurwe eka n'ibindi biti. Hafibaho hakaba hakaba hariho amasomero asakajwe n'amabati akaba yubakishijwe amatafari ahiye.

Ducishije amaso kw'idirisha ritagira ikiyo, iryo dirisha risize ibara risa n'umugina turabona abantu babiri bicaranye kuntebe yo mw'isomero, imbere yabo hakaba ariho ibinogo aho isima yamenetse ,hirya yaho hakaba hariho n'umuryango.

Imodoka zibiri z' ukunguruza abantu zisize amabarasa ayera ku gice co hejuru ekana y'ubururu ku gice co hasi izo imodoka zikaba ziri hampande y'uruzitiro rubakishijwe n'amatafari ahiye hafi y'imodoka imwe hakaba hariho umuntu hahagaze mu vyo yambaye harimwe ikabutura r isize ibara ry'agahama eka ni ryera.

Imeza ekozwe mu mbaho ikaba iri ku ruhande rw'iburyo rw'ikibaho gisize ibara ryirabura mbere ikaba iri nahagufi y'idirisha rifise ibiyo bino vyose bikaba biri mw'isomero rifise impome zisize ibara risa n'umuhondo.

Turi mw'isomero rigizwe n'ikibaho gisize ibara ry'irabura imirongo itatu y'intebe zo mw'ishuri babiri babiri bakaba bicaranye abanyeshure bakaba bambaye umwambaro w'ishure ishati ifise ibara ryera.

Hagati mukibuga hari ibiti vyibendera bibiri bihashinze kimwe murivyo kikaba atabendera ikimanitseko hirya hakaba hari igirofa igeretse kabiri imbere yayo hakaba hari imiduga itatu hirya yayo hakaba hariyo iyindi ibiri eka hirya yayose hakaba hariho n' uwundi muduga .

Imashini zibiri zanyabwonko zifis'ibara ryirabura, buri nyabwonko ikaba iteretse ku meza yayo hirya yayo hakaba hari ihema rifise ibara ryirabura, rifutse ibintu tutashiboye kumenya, ivyo vyose bikaba biri mu kirasi gisakajwe n'amabati.

Mu ruzitiro rusiz' ibara ryera kandi rwanditseko, mu marembo hakaba har' imiryang' ibiri kand' ikozwe mu cum' ikab' isiz' ibara risa n' ubururu, umwe muriy' imiryang' ukaba wuguruye hejuru yaya marembo hakaba hubakiye.

Icuma gishinze hagati mu mbuga imbere y'amasomero yubakishijwe n'amatafari ahiye akaba asakajwe n'amategura ayo amasomero akaba afise imiryango ibiri eka n'amadirisha abiri buri ruhande imbere yuko ushikira umuryango.

Imodoka zine zisize amabara atandukanye aho harimwo iyi sizibararisa n'ubururu n'iyndi size ibararyirabura i buryo bwazo hakaba hariho ibiti vy'ibigazi ku ruhande rw'ibubamfu hakaba hariho n'inzu isize ibaragera.

Ucishije amaso mw'irembo urabona imodoka isize iragi ryirabura ihagaze imbere yiryo rembo hama hino gato hariho umuntu w'umugabo ariko aratambuka agapira gafise ibara risa n'ubururu akaba ageze hagati neza na neza ya masomero abiri.

Ibendera rifise amabara atatu iritukura, irisa n'icatsi kibisi eka n'iryera hampande yaho har'igiti kirekire kandi kigororotse. Ibivyose bir'imbere y'igorofa yubakishijwe amatafari ahiye.

Ibiti bifise imitumba minini minini n'amababi menshi hagati mu mbuga hari igiti c'ibendera cubakiye neza kikaba kinamanitseko ibendera rifise amabara atatu : iryera, iry'icatsi kibisi eka niry'agahama.

Igisenge gifise ibara ryera kikaba kinamanitseko itara gifashe ku mpome risize ibararyera igice cohasi hakaba hari akarongo gasa nubururu uruhome rumwe rukaba ruriko amadirisha abiri manini biboneka ko afise ibiyo kuko arabonerana

Umuntu w'igistina gore yambaye ikanzu yirabura irimwo udushurwe dufise ibara ryera. Akaba afise imishatsi myinshi, mbere anatoboye. Mw'izosi ryiwe akaba yambaye umugufu; akaba adugije amaboko nk'uwuriko arasigura. Inyuma yiwe hakaba hariho ikibaho gisize ibara ryirabura.

Kure hari umusozi muremure cane wogira ngo ukora kw'ijuru hano hagufi hakaba hari amazu y'ubudandaji imwe muri izo nzu ikaba isize ibara risa n'umuhondo hanze hakaba hariho imitaka ifise amabara atandukanye.

Imiryango ine ikozwe mucuma, ikaba isizwe ibara risa n'ubururu, yose ikaba yugaye mbere, hejuru yayo hakaba hariho n'ikibanza co gushiramwo ikiyo. Iyo miryango, biboneka ko yugarwa hakoreshejwe urwo rufunguruzo. Hafi y'iyo miryango k'uruhome, hakaba hariho ikibaho gikozwe mu mbaho, kimanitseko impapuro.

Igorofa ndende ukitse ikaba igeretse rimwe aho inkingi zayo zisize ibara risa n'ubururu iyi gorofa ikaba isakajwe n'amabati, akabaraza ko hejuru kakaba kazitijwe n'ivyuma navyo nyene bisize ibara risa n'ubururu imbere yiyi gorofa hakaba hariho ibiti mbere n'ibirasi bisakarishijwe n'amategura.

Igiti kirekire hejuru cigabuyemo kabiri kira imbere y'ishure risakajwe n'amategura hafi y'iryo shure hakaba hariho igorofa igeretse kabiri ifise inkingi zisize ibararyera imbere y'iri shuri, kandi hakaba hariho ibendera rihamanitse iryo bendera rikaba riryo igihugu c'uburundi.

Uruhome rwubakishijwe n'amatafari ahiye kuri rwo hakaba hariho imirongo itatu, ibiri muri yo ikaba isize ibara ry'ubururu ikaba mbere inahagaze, uwa gatatu ukaba usize ibara ryera ukaba uca hagati mur'iyo mirongo isa n'ubururu ukika.

Amagorofa abiri asize amabara atandukanye eka n'ibiti nivyo biri inyuma yishure rigizwe n'amasomero yubakishijwe n'amatafari ahiye imbere yiryo shure hakaba hariho igiti kirekire eka hakaba hariho n'ibendera rihamanitse.

Imodoka y'ibara ryirabura ihagaze mu kibuga gifise utwatsi dukeyi mu gace gatoyi, iyo modoka ikaba ihagaze hafi y'igiti c'ibendera kiriko ibendera y'igihugu c'Uburundi, hirya yiyo modoka hakaba hariho igiti cugamyemwo imodoka zibiri zifise ibara ryera.

Igorofa igeretse kabiri yubakishijwe n'amatafari ahiye aho amadirisha n'imiryango bisize ibara risa n'ubururu amadirisha y'igorofa akaba afise nibiyo inkingi zayo zikaba zisize ibara ryera imbere y'igorofa hakaba hariho ikibuga kitagira mutwatsi.

Uruzitiro rugufi cane, kandi ruto rukaba rwubatswe mw'ishusho b'umuzingi aho runubakishijwe n'amabuye rukaba runasize ibara risa n'ubururu ku gice co hejuru runa uruzitiro rukaba ruzitiye ibiti vy'ibendera kimwe muri vyo kikaba kimanitseko'ibendera rifise amabara atatu iryera iritukwe ra n'irisa n'icatsi kibisi bino vyose bikaba biri hagati y'amasomero.

Indani mu isomero ryubakishijwe n'amatafari ahiye , rikagira n'igisenge gikozwe mu mbaho z'ibiti, iryo somero rikaba risakajwe n'amabati, eka hasi muri iryo somero hakaba hasize isima, indani habaka harimwo intebe zikozwe mu giti , eka rikaba rifise n'ikibaho giteye kuruhome, ico kibaho kikaba gifise ibara ry'irabura.

Intebe yo mw'isomero ifise amaguru akozwe mu cuma akaba anasize ibara ryirabura, ikindi gice kikaba kigizwe n'imbaho, mbere iyo ntebe ikaba iri mu kabaraza gateye isima ariko imenaguritse.

Musi y'ijuru risa neza ririmo n'ibicu hari i gorofa yubakishijwe n'amatafari ahiye igasakazwa n'amabati ikanagira n'inkingi zisize ibara ryera iy i gorofa ikabizitijwe n'uruzitiro rubakishijwe n'amatafari ahiye rukaba rurimwo n'udutoboro.

Inzitiro zitari zike zikozwe mu vyuma zikaba zinasize amabara atandukanye muri ayo mabara hakaba harimwo iryo ubururu mbere n'inryagahama ekana yandi izo nzitiro zikaba zizitiye ikibuga izindi zikaba zizitiye utubara zatugize i gorofa igeretsekaa biri iyo gorofa ikabifise amadirisha n'imiryango bisize ibararisa n'icasu kibisi.

Umuryango ukozwe mu cuma unasize ibara risa n'umugina, umuryango ukaba ufise n'agapata kamwe kajako igufuri mbere unamanitseko agapapuro, umuryango ukaba utoboye udutoboro tubiri unanditseko ibintu hifashishijwe ingwa ifise ibara ryera, inyuma y'uwo muryango hakaba hariho uruhome rwubakishijwe n'amatafari, uwo muryango ukaba unuguruye.

Isomero ryiza cane ryubakishijwe n'amatafari ahiye, rikaba rifise ikibaho gisize ibara ry'irabura, rikaba rinasakajwe n'amabati, rikaba ririmwo n'amatara, Amadirisha Yiryo somero akaba afise ikiyo akaba yugurukira indani, iryo somero rikaba irimwo n'intebe zikozwe mumbaho.

Ikirasi kirimwo intebe z'inyegamo zikozwe mu mbaho kikaba kirimwo n' imeza zifise amaguru akozwe mu cuma, zimwe murizo meza zikaba zipanze zitonze umurongo zifatanije aho wogira ngo ni imeza imwe ndende.

Intebe zo mw'isomero zikozwe mu mbaho, izo ntebe zikaba ziri mw'isomero riteyemwo isima hasi, iryo somero rikaba ryubakishijwe n'amatafari ahiye, aho rifise ikibaho gisize ibara ryirabura, iryo somero mbere rikaba rinafise igisenge gifise ibara risa n'umugina.

Ikirasi kitari gito cubakishijwe n'amatafari ahiye hamwe n'amabuye, iki kirasi kikaba gisize ibara ryera mbere kinasakajwe n'amabati, hampande y'iki kirasi hakaba hari umuserege wubakishijwe n'amabuye hamwe n'isima, hirya yaco hakaba hariho ibiti bifise ibara risa n'icatsi hakaba hanahagaze abanyeshure.

Inzu yubakishijwe n'amatafari ahiye ikaba ifise n'igisenge gikozwe mu mbaho y' inzu ikaba ifise akabaraza gasize misima mbere akakabarazakakaba gafise n'ingazi kompera zakakabaraza hakabariho abantu bahagaze kano kabaraza, kandi karazitiye imbere yako hakaba hariho n'igiti kihateye.

Amabendera abiri ariko arahungabana mu kirere iry'Uburundi ni rya Afurika y'ubuseruko hafi yayo hakaba hariho imodoka isize ibara ryirabura ihahagaze ,hakaba hariho n'umuntu yambaye inkofero ahagaze hafi yiyo modoko ,hirya yaho hakaba hariho imiduga ibiri isize ibara ryera ihagaze musi y'igiti.

Ikiziba kiri mu kibuga giteyeko utwatsi uruhande rumwe, ibi vyose bikaba biri imbere y'ibirasi bisize ibara ryera n'iryirabura ku gice co hasi. Ibi birasi bikaba binasakajwe amategura aho binafise imiryango n'amadirisha bisize ibara ry'ubururu, amadirisha y'ibi birasi akaba afise ibiyo.

Ikibaho gisize ibara ryirabura , mbere kikaba kinateye kuruhome, kino kibaho kikaba canditseko indome zitandukanye hifashishijwe ingwa , ifise ibara ryera , kuruhande rwo hejuru rwikikibaho hakaba hasize ibara risa n'umuhondo, kuruhande rwo hepfo naho hakaba hasize ibara risa n'ivu.

Bamwe baramanuka abandi baraduga bamwe bambaye umwambaro wishure abandi ntawo bambaye ariko bose barahetse udusaho two kubikamo amakaye kuruhande hariho nuwundi yicaye abo bose bakaba bari mukibuga imbere yishure ryubatse rigeretse.

Igiti kirerekire kandi kigororotse kikaba kiri hafi yuruzitiro rwubakishijwe n'amatafari ahiye rukaba runafise utwenge dusize ibara ryera uru ruzitiro rukaba ruri hafi y'ibarabara hakurya y'ibarabara hakaba hariho ibiti vyinazi bibiri.

Inkingi z'inyubako y'ishuri zisize amabara atatu, iryera ku gice co hejuru hagakurikira iryubururu hama iryirabura ku gice co hasi, imbere yizi nkingi hakaba hariho n'umufurege hagakurikiraho n'ikibuga kirimwo utwatsi dukeyi, imbere yizi nkingi hakaba hariho igiti c'umwembe kihegereye.

Inyubako zibiri z'ishure zo m'ubwoko bw'amagorofa zisize amabara y'umuhondo nay'agahama, izi nyubako zikaba zubatse zibangabangana, hagati yazo hakaba hahagaze imiduga itatu ifise amabara atandukanye nam pikipiki abiri, mbere hagati yazo hakaba hariho n'abanyeshure bambaye imyambaro y'ishure ifise amabara yera nay'ubururu.

Imiryango n'amadirisha bisize ibara risa n'agahama, inzu yubakishijwe n'amatafari ahiye, inkingi zisize ibara ry'era. Mu kabaraza hariyo intebe n'umuntu aboneka igice c'inyuma kandi arahagaze, uyu muntu akaba yambaye ishati y'era.

Impome zibakishijwe n'amatafari ahiye zikagira n'umushinge usize ibara ryirabura , rumwe murizi mpome rukaba rufise amadirisha akozwe mu cuma aho ayo madirisha ateyeko n'ibiyo , hejuru y'izi mpome hakaba hariko uducumu dukozwe mu cuma.

Ibara ryera niryo risize impome canke ibibambazi n'igiti kimwe kugice co hasi mubiraho hakaba hariho n'imodoka iboneka igice c'inyuma eka n'indobo ifise ibara risa n'icatsi kibisi iteretse ku kameza

Igorofa igeretse kabiri, kut'ubaraza two hejuru tukaba tuzitijwe n'inzitiro zikozwe mucuma, zikaba zisizwe ibara risa n'ubururu aho kuka baraza ko hasi harimwo umuntu afise imisatsi itari mike. Imiryango n'amadirisha vy'iyi gorofa bikaba bisize ibara risa n'ubururu kandi imiryango n'amadirisha bikaba bikozwe mucuma.

Isomero ririmwo umwigisha w‘ umupfasoni, abanyeshure, ikibaho gisize ibara ryirabura gikozwe mu mbaho, aho umwigisha yambaye ikanzu ryirabura ririmwo udushugwe, akaba anambaye n‘ umugufu mw‘ izosi, afise n‘ amahereni ku gutwi, abanyeshure nabo bakaba bambaye amashati afise ibara ryera.

Ibendera riri kugiti caryo rikaba riri hagati mu kibuga kitarimw' utwatsi, ariko gikikijwe n' uduti tw' amashurwe, hakaba hariho n' igiti kirekire, ivyo vyose bikaba bir' imbere y' ishure rigizwe n' amasomero yubats' ageretse, hakaba hariho n' ayand' atagerets' arik' asakajwe n' amabati.

Amarembo abiri rimwe rirugaye irindi riruguruye ucishuje amaso mu ryugurye urabona umuntu wi gitsina gore ari mw'ibarabara hakurya yiri barabara hakaba harihiho irindi rembo ryugaye rikozwe mu cuma rikaba risize ibara n'ubururu.

Ikibaho gikozwe mu mbaho z'igiti, kikaba kinasize ibara ry'irabura, bimwe muvyanditse kuri iki kibaho hakaba hari umutwe w'amajambo uri mururimi rw'igifaransa bisigura ngo:<< Ikibazo c'ubugenge.>>, hejuru y'ico kibaho hakaba hariho urupapuro tuhamanitseko, utwo dupapuro tukaba twanditseko indome.

Isomero rifise ikibaho gisize ibara ryirabura mbere kikaba kinanditseko, impome ziri somero zikaba zisize ibara risa n'umuhondo aho igisenge ciri somero gifise ibara ryera, hafi y'idirisha hakaba hariho imeza ikozwe mu mbaho.

Igorofa igeretse rimwe, mum'amabara ayigize hakaba higanjemwo ibara risa n'ubururu, ibaraza yo hejuru ikaba inazitijwe n'ivyuma bisize n'ibara risa nyene n'ubururu, imbere y'iyi gorofa hakaba hariho ibiti, hepfo gato hakaba hariho n'amasomero ahubatse.

Abanyeshuri bambaye umwambaro w'ishuri ugizwe n'ishati yera n'ico yepfo gisa n'ubururu, bicaye mw'isomero baboneka igice c'inyuma, bamwe muri bo bakaba bambaye amarori abandi bakaba bicaye begamiye hakaba hari n'uwundi yicaye ashize amaboko kugasaho.

Ishure rifise ibirasi vyubatswe n‘ amatafari ahiye, igisenge cibi birasi kikaba gisize ibara ryera, hirya hakaba hariho ibirasi bisakajwe n‘ amabati, imbere yibi birasi hakaba hariho ikibuga gitewemwo ibiti vy‘ amashurwe.

Umunara intsinga zamatara eka n'ibiti nivyo biri inyuma yishure rigizwe namasomero atandukanye aho rimwe murayo masomero harimwo umuhungu ameze nkuwuriko aratambuka yambaye impuzu muzo yambaye hakaba harimwo irangi ryera n'iryirabura hino gato hakaba hariho ibendera ririko rirahungabana.

Ikibaho gisize ibara ry'irabura kikaba kinateye kuruhome rwubakishijwe n'amatafari ahiye kuri kino kibaho hakaba handitseko amataliki ya mirongo ibiri na kane ukwezi kwa ntwara nte umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu hampande yiki kibaho hakaba hariho n'insiga z'amatara.

Igorofa igeretse kabiri hafi yayo hakaba hariho n'izindi nzu zitageretse, ariko zose zikaba zisakarishijwe n'amabati. Izi nzu zikaba zinafise imireko, iyi gorofa ikaba ifise imiryango isa n'ubururu.

Ishure rigizwe namasomero yubakishijwe n'amatafari ahiye akaba asakajwe n'amabati aya masomero akaba ari hagati yibiti vyinshi aho muri ibibiti hari utuyira tuzitijwe n'amatafari utu tuyira tukaba tuja gushika kwibendera.

Abantu babiri bahagaze imbere y'amarembo y'ishure Mutima-Mweranda ry'Ibujumbura ,ukuboko kw'ibubanfu k'umwe murabo kukaba kwifashe mu mufuko w'inyuma aho uwundi afashe igipapuro gifise ibara ry'icatsi kibisi mu kwaha, hirya yayo marembo hakaba hariho ibiti.

Igiti gifise amashami menshi kikagira n'amababe menshi musi yacu hakaba hariho abantu batatu bahicaye, ariko babiri muri bo bicaye ku ntebe imwe mu ntebe ziri mu si y'ico giti uwundi akaba yicaye ku mushinge w'uruzitiro ruziti ye awohana ivyo vyose biri hafi yae aho hakaba hariho igiti c'inazi mwibarabara hakaba hariho n'undi mugore, ariko araca muri ryo.

Umuntu w'umugore yambaye ikanzu ifise amabara yirabura nibishatsi biremire ukuboko kwiwe kwiburyo kukaba kuri kukibaho gisize ibara ryirabura uko kuboko kukaba kuboneka nkukuriko kurandika ari imbere yabanyeshure baboneka igice co kumugonga bambaye amashati yera n'amapantaro, n'amajipo asa nubururu.

Umuryango umeze nk'amarembo usize ibara risa n'umugina ,ukaba ufise igice kimwe kitagira mw'ikiyo uyu muryango akaba rimw'isomero ririmwo intebe zitonze ku murongo n'izindi zidatonze ,mbere iri somero rikaba ridateyemwo isima rikaba rifise igisenge gisize ibara ryera ,kimanitse ko n'amatara.

Imodoka yunguruza abantu ifise amapine atandatu ikabihagaze umuryango wo ku ruhande rw'umudereva wuguruye iyoi modoka ikabisize ibara ry'ubururu ku gice co hasi n'ibara ryera ku rundi ruhande rusigaye hirya yi iyi modoka hakaba hariho izindi modoka zia hahagaze imbere yayo hakaba hariho i gorofayobakishijwe n'amatafari ahiye.

Intebe yo mw'isomero yavunaguritse; Hirya yayo hakaba hariho abicaye ku ntebe z'inyegamo bahetse udusaho two kubikamwo amakaye. Hirya yabo hakaba hariho n'abandi bahagaze, bakaba bambaye umwambaro w'ishure, biboneka ko ari abanyeshure.

Igisenge gisize ibara ryera kikaba kinamanitse ko amatara ,impome zikaba zisize ibara risa n'umuhondo, bikaba bigize isomero ry'ibitabo rifise ububati bukozwe muvyuma, mbere bukaba bisize ibara risa n'ubururu, ubwo bubati bukaba buriko n'ibitabo bitari bike.

Ivyatsi bakoresha mu gushariza bikikujwe n'uduti tw'amashurwe bikaba bishinzemo imiringoti itatu isiz ibara ryera n'iryirabura ku gice co hasi aho iyi miringoti iriko amabendera afise amabara atandukanye nk'iryera iritukura irisa n'icatsi kibisi iry'ubururu reka hakaba hariho ibendera rifise inyenyeri.

Igorofa itarahera kwubakwa ikaba igeretse gatatu hirya yayo hakaba hariho umunara, hafi y'iyo gorofa hakaba hari uruzitiro ruzitiye ishuri rigizwe n'amasomero yubakishijwe n'amatafari ahiye, aya masomero akaba asakajwe n'amabati hafi yaya masomero hakaba hariho ibendera.

Musi y'ikirere kirimwo ibicu bitari bike, hari imisozi yambaye ibiti n'amazu, imiduga isize ibara ryera eka n'amazu asakaye, hafi hakaba hariho n'uruzitiro rusize ibara ryera, eka n'amabendera.

Inkofero zo kwikingira impanuka zifise ibara nk'iryumuhondo, iryera, iry'icatsi kibisi, iry'ubururu eka niry'umucungwe, zambawe n'abantu bambaye inkima ifise ibara risa n'icatsi kibisi, iyo nkima ikaba ifise amaboko magufi.

Abantu b'igitsinagore bafise imishatsi myinshi eka n'abasutse ku mutwe, abambaye itaburiya yera n'abambaye ishati irimwo imirongo yera n'iyirabura imanuka, bakaba bahagaze; bahagatiye imeza ifise amaguru akoze mu cuma, ayo maguru akaba asize ibara ryirabura.

Umuriro waka ururumba ukikujwe namatafari ahiye imbere yaho hakaba hari umuntu w’umusore yambaye inkima yirabura amaboko yiwe akaba afashe ikintu kimeze nkumukasi inkima nayo mumaboko ikaba izinze uyu muntu akaba afise ninzobe mumaso

Turi mu gikoni kirimwo abigeme batatu na bandi ku ruhande. Bano bigeme bakaba bahagaze imbere y'amashiga ateretseko inkono, bakaba banambaye amashati afise ibara ryera. Umwe murabo akaba yambaye amarori.

Abagabo, abagore, abazungu eka nabirabura abambaye amarori nabatayambaye bicaye kuntebe zinyegamo zifise amaguru akozwe mucuma murabo hakaba hariho uwambaye agapira gafise ibara risa numuhondo.

Ingoro y'amakoraniro ifise impome zisize ibara ryera ikaba irimwo abantu bambaye ibirato n'abandi bambaye ikambambiri, bakaba bicaye ku ntebe z'inyegamo, zikozwe mu mbaho zikaba zifise amaguru akozwe mu cuma, bakaba baboneka igice c'inyuma.

Umuntu yambaye inkima zisa n'umugina, ukuboko kwiwe kw'ibubamfu hakaba hariko umuringa usa n'agahama, ukuboko kwiwe kw'iburyo kukaba gufashe ya mashini bakoresha mu gufatanya ivyuma, eka mu maso hiwe hakaba hafutse.

Isaha n'utudirisha dutanu dutoduto turi k'uruhome rusize ibara ryera iruhande yarwo hakaba hari umurongo w'intebe atanumwe awicayeko eka iruhande yuwomurongo hakaba harih'abantu bahicaye n'uwundi abahagaze imbere.

Umuntu w'igitsinagabo yambaye ikoti yirabura ,indani hakaba hari mw'ishati yera, akaba ariko rarabira mu mbonerakure isiz'amabara abiri, iry'umuhondo, iryirabura iy'imbonerakure ikaba ihagaze ku maguru atatu akozwe mu cuma.

Umuntu w'igitsina gabo yanbaye ishati y'amaboko magufi ifise ibara ryera ikaba irimwo uturongo mbere akaba anafise umushatsi mukemuke akaba yicaye imbere yiwe hari imeza iriko ibintu bitandukanye.

Abantu batari bake bahagaze bahagatiye imeza iteretseko ibintu vyinshi biboneka ko bariko barategura imfungurwa, aba bantu bakaba bambaye ishati zifise ibara ryera eka n'amataburiya afise ibara risa n'agahama.

Abantu batari bake kandi b'abayabaga bicaye ku ntebe zinyegamo zikozwe mu cuma, aho ubwegamo bwizi ntebe rusize n'ibara ry'umuhondo, imbere yaba bantu hakaba hariho abandi babiri ibicaye ku ntebe zifise ibara ry'irabura.

Amakara ariko araka cane arurumba, ahantu hubakiwe n'amatafari ahiye, imbere y'aho hakaba hariho imisore ifise ibikoresho bitandukanye nk'inyundo, imisumenu; abo bafise inyundo bikaba biboneka ko bariko baracura.

Abigeme bambaye amadarubindi yo kwikingira impanuka mbere bakaba banambaye amakoti yo kwikingira imbeho afise amabara atandukanye nk'iry'ubururu, agahama, n'iryirabura . Mu maboko y'aba bigeme bakaba bacengatiye imisumeno yo gukata ivyuma, inyuma yabo hakaba hariho akabati gakozwe mu mbaho.

Umuntu w' umuzungu yambaye impuzu n' ibirato akaba yambaye asobetse , mbere akaba anambaye umusipi, hafi yiwe hakaba hari uwundi w' umwirabura yambaye impuzu n' ibirato, eka aba bose ukuboko kw' ibubanfu kukaba gufashe agacupa , imbere yabo hakaba hariho imeza iteretseko ibintu.

Umuntu w'uruhu rw'irabura ahagaze agonze umugongo nk'uwunamye, uy'umuntu akaba yambaye inkofero yo kwikingira impanuka ifise ibara ryera, akaba yambaye inkima ifise ibara ry'ubururu ukuboko kw'ibubamfu kuyu mugabo kukaba gucengatiye umuringoti ukozwe mu cuma hirya y'uwu mugabo hakaba hari imeza ifise amaguru afise ibara ry'ubururu.

Abagabo batanu bicaye ku ntebe z'inyegamo batatu muri bo bakaba bafise uruhu rwirabura batatu kandi bakaba bambaye amadarubindi babiri bakaba arabazungu hakaba ahariho n'abapfasoni babiri umwe akaba yicaye uwundi akaba abahagaze imbere uwahagaze, akaba yambaye ipantaro isa nagahama mu bagabo bicaye hakaba hariho uwambaye agapira gasa n'umuhondo.

Abanyeshure b’abigeme bambaye umwambaro w’ishure usa n’ubururu, bakaba bicaye ku ntebe z’inyegamo zikozwe mu giti, imbere yabo hakaba hari imeza zikozwe mu giti, bakaba bari mw’isomero ryubakishijwe n’ihema rifise ibara ryera.

Abafundi batanu bambaye inkima zisa n'ubururu, eka bakaba banambaye inkofero zo kwikingira impanuka zifise ibara risa n'umuhondo, aho bahagaze bunamye bahagaze imbere y'imashini, bamwe muri bo bakaba bafashe umuringoti ukozwe mu cuma.

Abanyeshuri canke abafundi ushobora kubita ukushaka, bambaye inkima zisa n' ubururu umwe muribo akaba yambaye inkofero, hakaba hariho n'umuntu w'igitsina gore ari hampande yiwe afise ibisuko k' umutwe, bano bose bakaba bari hampande y' iki mashini.

amasaha kumaboko, ibirato bita ingamira cangwa ibisanzwe, ibi nivyambawe n'abagabo bafise ibipawa muntoke. Biboneka ko bariko baracanga isima ririmwo utubuye bashira mubidumu bikase ibice

Abanyeshure bicaye ku ntebe zo mw'isomero ariko umwe akaba ahagaze, hama umukobwa yicaye ku ntebe y'imbere akaba yicaye araba i bubanfu bwiwe, mbere nya mukobwa akaba areze n'agasaho gafise amabara asa n'ayimparage, umwe muri abo banyeshure akaba anaryamye, abandi muri bo bakaba bambaye amatarubindi.

Imeza ikozwe mu cuma kandi idasinze irangi ikaba iteretsweko ibitunguru n'amacupa abiri, rimwe muri ayo macupa rikaba rifise ibara risa n'icatsi kibisi, iyi meza ikaba ikikujwe n'abantu batatu bambaye ivyera n'ivyirabura bambaye n'ibirato vy'intoki, babiri muri aba bakaba bafise imbugita uwundi akaba anafise igitunguru mu ntoki.

Abantu b'igitsina gore bambaye impuzu zisa, zifise ibara risa n'ubururu, bafise n'ibitenge mu ntoki aho imbere yabo hariho ama mashini yo gushona hama umwe muri abo bantu akaba ariko arandaba.

Bamwe bafashe imisumento abandi bafashe inyundo mu kuboko ukundi gufise icuma biboneka ko bariko bara honda abo ni abasore canke imiyabaga iri ahantu hari ibintu ibintu bitandukanye umwe murabo akaba ahagaze ahantu hari umuriro.

Imeza ifise amaguru akozwe mu cuma asize n' ibara ryirabura ikaba ikikujwe n' abakobwa bafise ibisuko ku mutwe abandi bakaba bafise imishatsi myinshi umwe muri abo akaba yambaye itaburiya yera uwundi akaba yambaye ishati ifise uturongo twera n' utwirabura tumanuka.

Bamwe bariko barandika, abandi bariko bararinganiza ivyuma. Aba ni abasore bambaye inkima zifise ibara risa n’icatsi kibisi zikagira n’umurongo uyagayaga ku gice co mu nda eka no ku gice co ku mavi. Bano basore kandi bakaba bambaye za nkoforo zo kwikingira impanuka zifise amabara atandukanye nk’iryumuhondo, iryubururu eka n’iryera.

Umufundi yimwesheje igipara akaba yambaye n' inkema ifise ibara risa n' ubururu, eka n' intoke ziwe zikaba zambaye ibirato vy'intoke bifise ibara ryera, akaba amaboko yiwe afashe iki mashine kinini atawuzi ico gikora.

Umuntu w'uruhu rwirabura yambaye inkima ziza n'urwatsi rubisi amaboko yiwe akaba afashe ikimashini gifise amabara abiri iryu bururu ku gice co hasi n'iryera ku gice gikwirikira hejuru yiyi mashini hakaba hariko agacupa karimwo ibintu kahateretse.

Abantu batanu buruobwirabura bambaye amataburira n'udupfukamunwa wogira ngo na baforoma batatu muri bo bakaba bitwikiriye ku mutwi bahagaze bakikuje igikinisho kiryamye ku gitanda gifutse uruhande rumwe n'ishuka y'uturongo dusa n'ubururu n'utundi ture ongo twera.

Ikibaho gishizibara ryirabura giciye ko'imirongo, ndetse kinanditseko hejuru yacu hakaba hari h itara imbere y'ico kibaho hakaba hariho imisore yicayo isutamye aho umwe muri bo yambaye inkima isa n'ubururu ukuboko kw'i bubamfu kukaba kwifashe kw'iviry'ibubamfu ukundio iburyo kukaba kuri ko gukora hasi.

Abakobwa babiri bambaye inkima zirabura mbere banisukishije, umwe muri bo ukuboko kwiwe kw'ibubamfu kukaba guteretse ku meza ifise amaguru akozwe mu cuma asize ibara risize n'icatsi kibisi, uwundi akaba afise akantu kameze nk'irigi mu kuboko kw'iburyo, hafi yabo hakaba hariho uwundi muhungu afise umusumeno muntoki, biboneka ko ariko arakata umuringoti.

Abantu babiri buruhu rwirabura bafise imishatsi y'imimerera bakaba banambaye inkima zifise ibara ry'ubururu, bakaba bahagaze imbere y'ikibaho gikozwe mu mbaho, ico kibaho kikaba kiriko imiringoti ifise ibara ryirabura, ku ruhande hakaba hariho n'iyindi miringoti ifise ibara ryera.

Umuntu wigitsina gabo nuruhu rwirabura akaba yambaye inkima ifise ibara ryubururu indani hakaba harimwo agapira kera uyu mugabo akaba ahagaze imbere yicuma c'ikoranabuhanga kijejwe gukanyisha.

Abantu batatu babiri muribo bakaba ari abigeme bafise imishatsi isutse, bano bantu bakaba bambaye inkimpa zifise ibara rimeze nk'iryirabura, hama uwundi muri aba batatu akaba afashe umusumeno ariko arakata umuringoti ufise ibara risa n'icatsi kibisi.

Umwigeme w'uruhu rwirabura ahagaze yambaye ikanzu ifise irangi isa n'agahama, uyu mwigeme akaba afashe n'amaboko yose imikoro, imbere yiwe hakaba hicaye umukobwa yambaye ishati ifise irangi ryera n'uturongo twirabura.

Umuntu w'igitsina gore aboneka uhereye hepfo y'ibitugu gatoyi, akaba yambaye ishati yera mbere afise n'imishatsi miremire. Akaba anatoboye ugutwi, aho ukuboko kwiwe kw'i bubanfu guteruye isahani iriko icupa rifise ibara ryirabura n'ikirahuri.